Nindeeba omukazi ahekire omwana, omwana amuhekize ekitengye kandi omufumwire amatu omukazi naawe ayetsibire ekitengye omu mutwe ajwire obukoomo omu mukono obu bakukora omukwanzi omukazi ogwo nayiragura naawe afumwire amatu omwana owaheekire aine eishookye kandi ahamwe taryine

Nindeeba emiguha erukire omubarasaasi aa emwe neya white endiijo neya green kandi ninyingi eruzire hamwe kandi eri omu mwanya gumwe

Aha nindeeba ente n'ente nyingi munonga nizigyezaho kukorosiga Kandi ahagati yazo haruho oruguuto kandi oruguuto orwo ruriho owaboda owaboda ahekyire mutaahi we nabo bariyo nibakorisiga kandi aharubaju rwabo nindebaho ebinyantsi bwagurini ndeebaho amaju ndeebaho na toyireeti ndebaho n'emiti miraingwa.

Nindeeba obwoma bwokujwara omungaro nibwingi abwine omungaro obundi abutaire ahangaro

Nindeeba ekishaka kirimu obunyaatsi obumwe buri nk'obwomire obundi bubisibisi harimu ekiti kiraingwa kiriho obunyonyi buteekami, obunyonyi obwo amabara gabwo gari nka papo bwine eminwa miraingwa.

Nindeeba amaizi maingi ngakatsya itaaka garaba rwagati nagati nigiza mingi gaine ekifuro kya white omurubaju harimu ebinyaatsi bya green harimu nk'otushoozi shoozi aah agamwe nigashuma kandi agamwe nigarabira nka arubaju tigakutora muhanda gumwe

Ah nindeeba abantu bari omubwato kandi obwato obwo buri omu maizi ah Kandi abantu abo n'abashaija bashatu omwe ajwaire orange ondijo ajwaire black ondijo ajwaire jaketi erinka eya green ah bariyo nibatamburra omu maizi ah ondijo babiri bemereire.

Aha nindeeba enju hariho abarukuturaho hariho omukazi omwe naruka omukyeka aha abandi bashutami omwe akyikire omwana nibasheka abandi tihaine ki bariyo nibakora.

Nindeeba abaana babiri bari aha-boda bahekyireho ebidomora, ondiijo navuga ondiijo ari enyima , nomumisho gaabo hariyo motooka, ahu bariyo nibatoora

Nindeeba abana bingi bemeriire, bashobangyirirwe, abamwe bajwire emyenda ecwekire, abamwe bajwire ekuziire, boona nibarebeka nkabataine kyokubayamba

Nindeeba omukazi aine abaana be bari omu musiri bariyo nibahinga, nibahingirira kabegi kandi kabegi ezi nizireebeka ziri haihi kwera kandi aha rubaju rwazo hariho ekishaka tikihingire kandi omukazi ou orikureeba bariyo nibahinga hare n'abaana be